Abaana batudde mu kibiina, wabula ng'abamu buli omu atunudde wuwe. Abamu batunudde eri ky'emmanga balaga balina bye balaba, kati ate bano ababiri abasooka wano batunudde mu kkamera. Baali batunuulira oyo ali mu bbakuba ekifaananyi.

Ndaba omuwala atudde ku kammoobayirommane ke wabula nga kammoobayirommane nga kiraga nti akola ku MTN aba MTN n'aba Airtel era baamukwata ekifaananyi ng'amwenyereketa.